uriyikurikime uyitannoonke horo lowo geeshsha kiirre fila jidandiinannite kunni daafira kuyitannonkere macceeshshanna lowo yanna uyine ka'neentinni insa assitannoonkeda ikka insa qa qulle assitto assanna insa hitta assasiinsa

hinkote keeraanchimma agara hoongumma ikkiro hinko inteemmo sagale giddo gattanna hikkiro barru baala gio itummoti gatra hikkiro bakiteeru ledoo hinkoonke giddootoho kokkorantanno

kunni daafira qaaquullu hakime qaaquulleho giddonsa noo xisso afate qaaquulleho giddonsa mayi xisso noora afate hiittoo xisso noora afate tenne xiisso la ate loogey kaa'litannonna loogiya kaa'lo uutanno akimeeti

keechanke fulleemmo addi addioo oostnni adi dir sser sin asssissre assitenninn addi addire o ostnni loosinke rasiissannore dhibba gargartanore addi ddilooostnni qeechanke fulleemmo yaate

kuni amadamino manchi amadamoommo yee qaeentinni umisinni kulahannookkaekkeha ikkiro diga amadante dhibbu anfikkinni ku'uwiinni ko'oosaanni gobba mitte xaphasse gudanno

akimichu kunni dhibba afannohu amanna annu haa're kaeentinni akimete minira abbihu godeen soonniitilla ikkinnina mine mare la annokki daafira amanna annu qaaqquullu tenne kate leellishshannohu beete maste kaeentin kimemr hiillisha asiissa

shiima minni haekkaikkiro shiima jaara minni ikkiro daga haa'rikkinni gateenna daga horo afidhukki gattanno daafira hasiisannoha manna baala haa'rannoha lowuwa minte qa'neentinni mootumma dagasira hasiisanno garinni woro

kuni taraawanno dhibbi wole dhibbuwanni baxtannohu wolu dhibbi manna amadihayikkiro mannu amadamino malnira mule mare ofolla dandaanno mule mare sagaleta dandaanno kayinni kuni dhibbi amadihaikki hayikkiro manchu beetto mulira dida anno

kunni ejjaru hoggomero manu xenaho offolano kunni ejjaru hoggomero manu arishoote qegamano kooni balunkunni dagate moottima manu dafira yite qixessitinohu kuni ijjari lowo gesha.

ayimmanchino gatikkinni hinkosinni dagganno xissoo la atenni hinko lowo geeshsha qarraataame ikkitino daafira hinko siwiinni gatanno xibb agaranna hinkote daannoricho agadha hasiissannosi yaate

mite daga lophitannohu kalqe fayyoheedhurooti mitte daga lophitannohu qalqe keerafidhurooti mitte daga manu leotaaltannohu qalqe keeraancha keera miturooti kalqete kayinni qarru hee'reyaikkiro qalqete xibbu hee'reyaikkiro lo'o idiafo

tenne qorophoo assinummokkinni lowo geeshsha abi'neemmokki daafira assineemmore baala qorophoo assinanni qorophote garinni assinanni gorophote gariinni coyi'nanni qorophote gariinni fula lowo geeshsha hasiissanno

ane qorophoo assineemmo g kiro dibb hoosa'n aamammeemmo dibb hoosa'ne aamammummoro dhibbu kuni lowo geeshsha qarra abbannunge kunni daafira assineemmo coye la'nanni dhibb hoos'ne aamammoonge

kalqete fayyimmira baalunku hasiisannoonke assatinni hasiisannonke garinni ekalqete fayyimmira hasiisnnodfir baalunku qeechanke fula loo geeshsha hasiisannonke yaate kud daafira qeechanke fudyo

unne akimete minira iilinsheenna qaaquullu ooyyaabbanno gede uoyyaabba heedhanno gede assa loo geeshsha kaa'le oteenna qaaquullu dibbinsanni gatte qaeentinni lubbaasi dagaeentinni ga'a manna ikkitannore ikkitanno

qaaquullu dhiwantuwa ikkiro kawadhiwannonke yite ku'lite diaffanno qaaquullu dhiwantuwa ikkiro lei lishshanno akati kayinni raartanno unuuna qana gibbanno caaccaabbanno tenneenfea ikkiro akimensa massaasiissanno

amadamino manchi hexxo mudhe baannowa ikkikkinni hexxo mudhe anino ba're mannano huneemmu yaannowa ikkikkinni mannu lubbo wetijara hedannoha jikkanoosi kunni daagira garisasiie

fyimmte loosnmnewote ddaddi addaddi garinni addaddi roso rossuhu gidinsuunni rosiinsa daeerinninna rosiinsa gaamo garinni addadde egennafidhega eeinni xagichonn de diwmme manir mannira huurre kalaqqannu doogo egentinore fayyimmate loosaatineei yine qullie morinsa

kuni mini itooniya hasiisannoro anfihu godensoonni daga minte wortinohu imayira mintinoro anfihu godensoonni konne mine annimmate deerrinni la a hasiissanno ikkinnina moora mannanna sarafamanna udiworraran

kunni daafira daga baalanti kunni yaara olonsi'raatenni yaara konne annimmade la atenni jaara konne hiiqqamanna ijaara konne mooraanchu hadhanna ijaara kunni ba anna iyaaru kuni haddi addi're ikkanna la'annowa ikkikkinno

kuni fayyimmate minnoonni minuwoy fiyyimmate yaari hallowo geeshsha hala'lado ikkahasiissanno korkaatuno lowo manni xoome daara dandaanonna lowo coye abbine qa'neentinni wora dandiinanni daafira hala'lato ikka hasir

ayi manchino amadamiya ikkiro fiitinke amadaminonni aqa'neentinni minimaante mannoafaasine qa'neentinni maareekkineemmoa ikkikkinni amadamino manna ajalla'anno mannira egensiisha hasiissanno daafira baalunqu qeechanke fulhasiissanno

itee gobba dhibbunni dibbu dayinn wole gobba sae amalannookki gede hatti gobba dhibba akko dayinoha haja la'annoho ormannira egensiisatenna addi addice assatenni hatiku dibbu tae ba anno gede assa hasiissanno

aqqo akimennia massina ikkiro riyoote noosi hexxo lowo geeshsha qannassanno daafira qaaqqo yannanni akimeewa massa lowo geeshsha hasiisanno ta ikkitino daafira yaqaaqqo akimenniwa masine nnn dibbu gotisasiisa

fayyimmate loosaasineneemmuete fayyimmate mine addiaddi looso loosatenni ymineo mannira addiaddi kaa'lo aatenni hii marfi qasahasiissanora marfia qasatenni xagicho aa hasiissanora xagicho aatenni uurite kaeentini dagate qaa'lo uutanoreeti